Li kondanex hanxa kondanex fofu lendey jeleex haless teex li lgaah guuh dukal beeh wahtu bulaax neex ga dagex ko .

Peel bu aam japukai bu xonxa peel sampa kati lii len deh jefo bu nyui sampa peel bu am japu kai.

Pacheng bu veerta bu am butail ce birr.

Soldaar bu jigeen bu ame liñuy waxukaay, minge defar kana mam ngi sol mbaax taka belta soldaar bu jigeen

Lii taakh la, taakh bu am njarri guiiy chi kanam, mungy am iiy hopp yu waacha, bunti kerr bu njul ak bu wekh daal.

Lilah sampakateh dey jefandekox , bu nyoi dokk bann taxx bah nu bugax dagg , baax juux bukaah dindeh dagg, baax nu bugax panturr li; laax gaai masoon yi di legayyex.

kehtu tasseh kai hibaar.

Jaaruu nopaa yuu dorreh anda ak ayee wesess ,nu tekko ce morso buu weeh Dorreh naa rafetna.

haleh yuu teka di fooh ce deykaa bi.

Fii chi aarlah bi la, guiiy yangy bari, hopp yangy vertah, guiiy yii guda nen, bari na.

Haleh yuu goor ak jigeen yuu nehka di janggeei

Gigain bangy sol robah bu guda, bu rafet baazehng, defarr karawam bi, takhaw chi buntu bii, sanseh di buga genah, haleh bu wakham bu rafet.

Le ay scisssor la you doctor yi du jaqfendicor si nyu koi opporer nyu febar yi si hopital bi.

Lee hoppe bu rahfet la, amna hoppe bu veerta amna yu hougka , nuu dugal nko ce pot bu weeah Tek ku se beero bi.

Lii njeehbeh la, njeehbeh bungh tohgu chi sauce cii tamateh, deff kor cii pot, dankoh dae daaji nga tangal kor pur ndewor yehkor mba pur rerre.

kengkeng li baa puur nann.

Jegeen bu sansex sol granmbubam mbasenjam ak musoram, ak dalam bu rafet di waja genaah rafeet na lool.

Keitu tass kaii khibarr chi rewmi, njungy deff kanami njehti gorre binda yu honha ak aiiy khibarr yu njui worsahral c dehkah bi.

Li botehkai haleh la yi nasaran yi di jefeoo mung nga ko boteh si kanam mba nga boteh haleh bi si ganaw outeh na sun nyun yu nyoi taka.

Ñjiti rée wi gambiya wi, mungi kontaan, nit ñaanko woor. Mung ci giina ci biir ca xaram, si di rée yal niñi di leen ekati loxo.

behna jaru baram .

Maraakis, lila gorr nyi di sol ak sen khaftaan, pur dem chi jaka ji, mba bunyui gena dem taka, mba ngenteh.

Lal bu rafet, lal bu weeh, nyew ko lal bemg rafet tek nyehtt nyegei nai ak armoram, lal bi rafet na loll

Haleh yu jigeen yu don jugante, haleh yu jigeen bi mu ganhe, sol roban bu honha, sol leeps bung ku tegal se bopa bi purr wanee ne mum mu ganhe.

Jigeen bu sahseh, tiyeh posset tam bu doreh, nhka di natal bopam de hol bopam de natal bopam.

Bereb bo dageh kai fo niit yi dem toog wahtan genda leka tog leka wahtan bereb bu refet la.

Paneeh dooh bu nul , paneeh dooh bu nekasi pann buuh nul , ki dafa demmon roteeh si robinehbi , mukeh genkoh ehnuh pul tekoh si kow bobam bi

Ay haleh yu togg si etah bi si berax bi di jangah yu tek sen soyu weex ak sen togux ak sen pageh yom yupax gi togg di hol jangugai

Lii garap la, garap boi naan, bu sa dena bi di laka, yengal leka mu takhaw du waachah garap bii nga wara naan.